Siqhubeka phambili sikhuthaza okhekhe kabaze esikolo bazefunda imfundo emayelana lemnyaka yabo. Bazabe bethola lokudla, bazali baletheni abantwana.

Okhekhe bayakhuthazwa ukuthi labo baze ezikolo bazothola ukufunda okulinganeyo leminyaka yabo. Kuqakathekile ukuthi baze bazokhulisa lenqondo zabo emfundweni.

Okhekhe bayanxuswa ukuthi baze esikolo kulemfundo ezihambelana leminyaka yabo ngakho siyabakhuthaza ukuthi bazali lethani okhekhe bazefunda.

Okhekhe bayakhuthazwa ukuthi baze bazofunda . Bazofunda ngezifundo ezihambelana leminyaka yabo ukuze ingqondo zabo zikhule ziqinile

Kubo khekhe abasemfundweni engaphansi kulemidlalo ekhona esanda kufakwa ukuze nxa bekuma brekhi abo bayenelise ukuyeluka imizimba.

Sithanda ukwazisa abahlali kusanda kwakhiwa isikolo sabokhekhe esizabasiza ngemfundo ehambelana leminyaka yabo ngakho siyakhuthaza woza lomntwana.

Emfundweni zabokhekhe, siyathanda ukukuthaza ukuthi bengahlali emakhaya. Kabaze bezothola ukufundiswa eskolo. Kulemfundiso eqakathekileyo.

Okhekhe bayakhuthazwa ukuthi baze eskolo bazefunda izikolo sezivuliwe kuqakathekile ukuthi bathole imfundiso emayelana lesigaba sabo.

Ezikolo zethu esigodlweni kufakiwe amachalkboard azasiza ababalisi ukuthi bafubdise kangcono siyabonga ingqubeleka phambili.

Endaweni ezinengi kulamakilasirumu asanda kwakhiwa azasiza ukuthi abafundi bafunde belendawo zokuhlala ayakhwe nguhulumende.

okhekhe bayakhuthazwa abaze esikolo bazethola imfundiso emayelana lempilakahle yabo lokuqhubekela phambili ehambelana leminyaka yabo ngakho bazali wozani labantwana

Kulesikolo esisanda kuyakhiwa isikolo lesi ngesabantwana bemfundo engaphasi isikolo lesi sizabe silayo yonke imfundo efunekalayo kanye lendawo yokuthi abantwana badlale.

Siyakhuthaza njalo abantwana abasasengabokhekhe ukuthi labo baqale ukuba lothando ekusizeni ukuthi sibelempumelakahle endabeni yokusilisa abantu. Bayakwanisa ukusisiza ekuhlanyeleni izihlahla ezizabe zisebenza kumalab ukuthi sibelayo leyo mithi.

Izikolo zethu ziyakudinga ukusizakala ukuze abantwana bafunde besasebancani, ngokuqakatheka kokuzinakanela emzimbeni yabo. Ngakho yiyo ipholojekithi esisasebenza ngayo ukuthi siyenelise ukuvakatshela izikolo ivini kwezabokhekhe bazofunda.

Ziyanxusa izivakatshi zethu ukuba zipake lapha okubhalwe visitors packing ukwenzelu kuthi sigcine indawo yethu ile order yonke into ihambe kahle.

Siyabonga kuhulumende, ngengqubekela phambili, kutechnology. Kulemitshina ezileyo, ezasiza kakhulu kungqubekelaphambili. Siyabonga kuhulumende ngosizo lolu.

Kulaba abahleziyo bangaba beseyunivesithi kulemitshina ebuyileyo eyezikolo ezalisiza ekuthini imfundo yenu ihambe phambili

Abantwana abasemfundweni engaphezulu lalaba abasema yunivesithi bayakhuthazwa ukuthi nxa bethola ithuba babuye bezophumuza ingqondo bedlala i music kule equipment yakhona.

Abantwana abasemfundweni zabo zesecondary lalabo abasemayunivesithi bayakhuthazwa ukuthi baqhubekele phambili befunda ngoba kunengi abazakuthola.

Laba abasezikolo ezingaphezulu kulohlelo oluzayo .oluzasiza ukuthi abafuna ukufunda ukuthungela . Uhulumende ubise imitshine minengi . Ngakho siyakubonga .

Syabonga ukuthi emfundweni yethu eyezinga elingaphezulu elemayunivesithi kuzabe kulohlelo oluqakathekileyo evikini elizayo olozabona wonke umuntu esiba lethuba lokukhuluma phambi kwayo icamera

Abantwana balohlelo oluqalatheke kakhulu abasezikolo zaphezulu lasemayunivesithi bazabe befundiswa ukuthi bedwebe siyabonga

Kuzabe kulomhlangano ezikolo zabantwana eze"secondary" kuzabe kulo kufundisana ngempilakahke bayakhuthazwa abantwana bonke ukuthi baze kulelo hlelo.

Esikolo sethu siyabonga ukuthi kube lokuyakhiwa kwamanye ama "sections" ama "Laboratory" azasiza kakhulu ezifundweni zethu siyabonga.

Ngiyabonga uhulumende ezikolo zangaphezulu zithole ama computer angamankulungwane angusix. Amacomputer lawa azasiza abantwana ukuthi bafunde.

Abantwana abasemfundweni zabo ezingaphezulu bazabe belenhlelo ezizabasiza ukuthi bayenelise ukuthi bayelule imizimba yabo ngeviki ezayo.

Siyabonga uhulumende ngokusipha ibhalo ezinengi ezisasetshenziswa ngabafundi. Ibhalo lezi zizasisiza kakhulu ekuqhubelekeni phambili.

Siyabonga kakhulu. Iskolo semfundo yaphezulu esisanda kuphela ukwakhiwa. Iskolo lesi sizasiza abantwana bethu baqeqetshe emfundweni ngoba silakho konke abakudingayo.

Kuleskolo semfundo yangaphezulu esisanda kuyakhiwa. Isikolo lesi sizasiza abantwana abanengi abafisa ukuqhubekela phambili ngemfundo yabo njalo sizabe silabotitshala abaqeqetshileyo.

Siyabonga kakhulu ukuthi ezikolo zethu ezesecondary kuyakhiwe amalibrary azabe elengwalo ezizasiza abafundi kakhulu.

Kusanda kuyakhiwa isikolo semfundo yaphezulu. Lesisikolo sizasiza abafundi ukuthi bathole imfundo eqeqetshileyo kulamakhompuyutha.

emfundweni ezingaphezulu kulohlelo oluzabe lukhona idili elokubona ukuthi abantwana bagida bazilibazise ingqondo woza lawe

Kuqakathekile ukuthatha isikhathi siyelule imizimba njalo sigijime ukuze ihlale iqinile ulungele ukuthi ekuseni nxa uvuka uthathe uhambo welule inyawo.

Kuzabe kulokufundisana okwabantwana ezikolo bazabhoda ngezikolo bebafundise emasekhondari ngakho siyabonga uhulumende ngaloluhlelo oluqale izolo.

Kulezikolo kulabo abaqhubekela phambili esecondary ezisanda kwakhiwa nguhulumende njalo lezizikolo zizayenelisa ukuthi abantwana bafunde ngokugcweleyo.

kuleqembu elinxusiweyo ngeviki ezayo esikolo semfundo zangephezulu iqembu leli lizabe licula ukuze lilibazise abantu abantwana woza lawe uzoba kuzabe kumnandi

Siyabonga ukuthi abantwana nxa besiza ezifundweni zabo zesecondary ukuthi sesiyakhelwe indawo yokuthi bayenelisa ukuhlala khona ngakho lingakhathazeki bazali.

Indaba ezinhle bahlali kuleskolo esisanda kuphela ukuyakhiwa esizabe singesezinga elingaphezulu, isikolo lesi siyakhiwe yichurch njalo sizaba lusizo.

emfundweni yangaphezulu kulama phulogulamu atshiyeneyo azasiza abantwana ekuthini babe lokusizwa emsebenzini yabo

Ezikolo zemfundo zangaphezulu sithole imbalo ezilinkulungwane siyabonga imbalo lezi zizasiza abafundi ukuthi baqhubekele phambili beqeqetsha.

siqhubeka sikhuthaza kulaba abantwana abasemfundweni yaphezulu ngokuqakatheka kokuthi baze esikolo bazethola imfundiso sekulamabhasi esiwaphiwe ngu hulumende nxa ukwazi ukuthi awula indlela yokufika esikolo usutholile usizakalo wozani

emfundweni engaphezulu kuzaba lama projects azabe ekhona okupheka ukupheka lokhu kuzasiza kakhulu abantu

Kulaba abasemfundweni ezingaphezulu. Bayakhuhazwa ukuthi beze abafana bazedlala ibhola, ukuze imizimba yabo ikhule iqinile. Bayenelise ukugibela.

Siyakhuthaza abantwana abasemfundweni yaphezulu ukuthi baze bazohlanganela ndawonye. Kulamayunifomu asanda kuphiwa nguhulumende ngakho bonke bazayithola leyoyunifomu.

Kuesikolo esemfundo yaphezulu esisanda kuyakhiwa nguhulumende. Isikolo lesi sizabe silakho konke okudingakala ngabantwana ukuze bayenelise ukufunda baqeqetshe.

Esikolo semfundo yaphezulu kuqakathekile ukuthi abafundi bebuye belenqondo yengqubekeoa phambi ukuze baqhube izifundo zabo besiyaphambili.

Abantwana esikolo baphiwe amayunifomu amatsha nguhulumende ngakho siyambonga uhulumende ngoba bazayenelisa lokuthi bayazakale nxa besiyadlala imidlalo.

Kusanda ukuthi kuyakhiwe isikolo esizasiza abantwana ukuthi baqhubekele phambili ngemfundo yabo. Ngakho abantwana abaku secondary bazayenelisa ukuthi bafunde kuleyondawo.

Ezikolo zethu abantwana bazathola ukufundiswa kakhulu emakhaya lezigabheni zethu uhulumende uzasisiza kakhulu ekuthini sibe lemfundo elungileyo.

Abantwana bayakhuthazwa ukuthi nxa besiza esikolo beze lokokulalisa kodwa uhulumende uthi kusiya ngenyanga ezintathu kuyabe sekulembheda.

Sizabe sivakatshela izikolo ngasinye ngasinye sifundisa abantwana ngezempilakahle. Siyabakhuthaza ukuthi babuye bazethola imfundiso ezabasiza phambili.

Ngiyabonga kakhulu ukuthi ema yunivesithi kusanda kufakwa imtshina njalo lokuthi befake indawo yokuthi abantwana bafundele bayenelisa ukuqhubekela phambili.

siyabonga ukuthi esikolo sema university kuzabe kulohlelo oluzabe lufundisa abafundi ikakhulu kulaba aba studer okwemzimba lokuphatheka kahle kwemzimba

Kulabo abafunda emayunivesithi ngithanda ukulazisa ukuthi kuleyunivesithi esanda kwakhiwa esigodlweni ezaba lusizo.

Kulaba abasemayunivesithi kuzabe kulohlelo oluzabe lumayelana lokubafundisa ngokuqakatheka kwemizimba yabo lokuphatheka.

Isikolo sisanda kuphiwa amakhompuyutha amatsha. Azasiza ukuthi imfundo yethu iyengaphambili emayunivesithi, ngakho siyambonga UHulumende.

Siqhubeka sibonga uhulumende. Ema- university sekuleyinye department esanda kwakhiwa. Ezasiza abantwana ukuthi baqeqetshe emfundweni yabo.

Ema university sekulendawo zokuthi labo abafisa ukuhlala e university babe lokuhlaliseka benelise ukulala siyabonga uhulumende.

Kuqakathekile ukuthi siyelule inyawo sihambe, singaphombi nje ukuhlala ndawonye. Umzimba uyakudinga ukuthi uyelule ngensuku langensuku. Ngakho siyakhuthaza wonke umuntu omdala lomncane, thathi thuba noba kusekuseni noba kusemini ukuthi uyelule inyawo.

Siyabonga ukuthi sebefake indawo zokuzisiza ezikolo zethu sezingezelelwe, ngakho kuzabe kuyeneliseka ukuthi abantwana bethu bezikolo bayenelise ukuhamba endlini encane.

Siyabonga uhulumende, emayunivesithi kusanda kufakwa ithiyetha lapha abafundi abazafunda behleli kahle bayenelise ukubona lotitshala.

Imfundo engaphezulu emayunivesithi, uhulumende inikeze amakhompuyutha amatsha ezayenza ukuthi abafundi bayathola imfundo ephezulu ezabasiza.

Emfundweni zangaphezulu emayunivesithi sokufakwe imbheda emitsha ngakho abafundi bazayenelisa ukuthi bahlale emayunivesithi benelise ukufunda.

Sibonga uhulumende ngoba kule department esanda kuyakhiwa eyunivesithi leyo department izabe ikhangelelane ngezokusebenza ngezandla siyabonga.

Emfundweni yethu yangaphezulu yamayunivesithi abafundi bayakhuthazwa ukuthi sinanzelele lapho esithatha khona amanzi njalo esiwabeka khona ukuze imikhuhlane ingabi khona.

Emfundweni zangaphezulu emayunivesithi sithole amadonation avela kuhulumende awama project lama project azasiza ababalisis ukuthi bafundise abafundi ngokuphezulu.

Siyabonga ngoba ema university kuzaba kuzaba lokuthi kufundiswane ngempilakahle yemizimba yethu ngakho abantwana bazaba lamadesk lezitulo ezintsha ezizayo

Uhulumende uyaqhubeka esixhasa emfundweni yezinga laphezulu emayunivesithi. Kutholakale ukuthi kube lokuphiwa kwezikhali ukuze abafundi bafunde bebona yonke into.

Kulemtshina ezileyo njalo kuyakhiwe ezikolo zama yunivesithi indawo zokuthi abafundi benelise ukulala siyabonga uhulumende ngenqubekela phambili

Siqhubeka sifunda sibonga UHulumende ezifundweni zezinga laphezulu amayunivesithi. Kutholakale ukuthi UHulumende usiphe ingwalo ezifika isitshiyagalo mbili lamakhu mane, siyabonga.

emfundweni zezinga elingaphezulu ema university siyabonga uhulumende ngokuqhubeka esixhasa kule university esanda kwakhiwa ezayenelisa ukuba labafundi abangamankulungwane amathathu

Siithanda ukulazisa ukuthi nxa lifuna ukuya endlini encane ,zikhona futhi kulesi isibhedlela .Uyakhangela lapho okubhaliweyo nxa uyintombaza noma ulijaha uhambe uyebona ,uyethola ukusizakala.

Esikolo sokulemitshina layo yonke into e nidakalayo ukuthi izifundi ziyenelise ukuhambisela phambili indaba yethu yokusiliswa kwemzimba ngakho siyabonga ukuthi sokuzabalama developments ancono azasiza lokho